Abantu abatshaywa likhanda, abalezisu ezibuhlungu, abalenyawo ezivuvukileyo kanye labantu abazithweleyo, bonke laba bayahamba esibhedlela besiyayelatshwa, besiyaphiwa amaphilisi ayiwo azabancedisa ukuthi baphole. Yiwo kanye azabancedisa futhi lokuthi besile masinya.

Ubaba lomama basesibhedlela kudokotela umama uzithwele bancedisana lodokotela ukuthi bebone ukuthi umntwana ngoyini kumabona kude kadokotela.